Jaru noppa yu gool, ñu ngi tégu ci palas bu wèèx.

Nit ñu bari, taxaw, di ñan Yaala. Ñii yekati, seen loxo yi, ñi toog di ñaan Yaala, ñii gëmu, ñii di wax.

Li kayiti xibarr la, ci wallun yekleh Amat Bà ak nit ju barri ñofa nekka di yekleh, di joxéé xibarr.

Li jigeen bu tiyeh maalo jigeen boi bei maalo si birr geege bi ala moko surround jigeen boi bei maalo si bir gaage bi.

Ñaari gigeen yu teyeh sèèn pañeh yi di dem marseh, ay korget ñuñ fa, ñaari pol ak gigeen bu taxaw ci run pallansorr mugeh jaay, gór bui tawal biskul ci ganaw gigeen bu teyeh pañeh bi, ngayi ñugeh dem ci marseh bi.

Fii ay kerr la. Fii ay kerr la. Kerr yi nyu ngi ameh nyaari pole, ak bena antiin. Bena antiin bu guda. Etanjs, kerr bi mungi ameh nyaari tah. Nyungi def tabloh. Foofu nonu si suufam. Nyungi ameh weeri nyungi neka black.

Ndaali chosan la ndaali chosan nyun ko teck si suuf mogi ameh lu black ndaali chosan la nyu ko painturr nyun ko defar beem bahk.

Lii aiiy pastel la, aiiy pastel, defarehh kaii kanam, njung kor tek cii kaw morsoh, black and silver, black and silver, brown and gold, blue defarehh kaii kanam, njung kor tek cii kaw morsoh.

Bii fódé Dee dem nga toog nga léékë la. Deeme kaay, foot dem nga léékë la, am sa boopa. Fii nak ñu ngi dekoorët taabul bu gudda ak toogu yi ñung ko rañgsele ,fii riido yi ñung ko def pileen waayit, I kow ñung ko def balaak, si suuf ñun ko def giriin kapet,m ngi rafet.

Fii demeh Kai lekka la , fóó deh dem nga tóóg nga lekka , nga am sa boppa , lampú ya ngi tahal, garap yu mak ñó fi nekka.

Jegain muge tahaw sol yereh, yereh be dark blue, pitch muge teye sagbu pitch teye mobile sol chin defarr kanamam be bam refet sol jaaru ganaw muge am toogu bu yellow.

Foo de dem nga toog, leekë, am sa boopa. Fii toogu muñg fi, fii ñung fa def ay epons, taabul yàng ngi tégu, ñung ko oganays. Ñung ko defar bam baax, lampa yaa ngi Taal.

Gigeen bu nekka ci biir bitik bi teyeh puss puss, di janda ay lekka, mu ngi sol yirèh defarr kawaram bi.

Kër, kër buñg tabax. Pool muñg fa ak beenë garab, ak ay yire. Ñu ngi weer ay yire si kow girii bi.

Ataya ak nyarri cass nyunko tek ci palatt bi, nyunko fourit nyari cassi yeppa gi amm foirit, nyu gi tekk nana si palate bi.

Gaal bu rëy moo eb nit ñi. Am na nit ñu neekë si kow, am na nit ñi neekë si suuf. Motto yaañg si suufam na nit ñu toog si Ron motto yi. Gaal baa ngee dem.

Kerr bunuy tabah parehwut block yang se suff suff suff kuleng bang fa suff kuleng suff yangfa ak garab bu mag nug fof.